Dis na family of tiree, family na group of pipu wey dey related by blood, marriage or adoption. Dem dey share love, care and support for each oda, family na wia we get our values, culture and our identity from, na dem dey our backbone and support system. Family na important tin wey dey bind pipu together, na dem dey our support system wey dey give us long love ang guidiance, na dia we take learn values, culture, and our traditions. Dem be teach us how to be good pipu and how to treat odas well, na family dey shape our identity and give us sense of belonging, family na wia we get our root from and na dem be our backbone. Wen family strong, pesi dey strong, wen family dey together pesin dey happy, make we dey cherish and appreciate our family because na dem wort am. For dis picture, di family dem be tiree, di papa, di mama and dia son, dem dey for inside garden wia tall trees, tall growing trees dey and di ground dey full of green grass. Di woman dey smile well well dey give her husband and di son wey dey di husband leg dey smile dey give him papa, both di boy and him papa dey on short hair, low cut and dia hair dey black in color, di woman hair sef long and e black just like her pikin and her husband own. Di woman dey wear blue shirt and she wear gold hand chain for hand, di pikin wey dey di papa neck, di pikin wey dey di papa neck e wear white shirt and e dey smile well well, di smile reach him eye self dey gie him papa. Di papa self dey smile dey give him wife, both di papa and di mama plus di wife all of dem together dem wear blue blue but na only di pikin wear white for up and dem dey very happy, dem dey catch fun for wia dem dey so.

dis na picture of a full community the compound big well well, space plenty and sand Dey for grand, the compound, dem paint am white wish wish mean say na the royal palace of the oba and the family be dat, the house fine wel wel the men dem plenty, dey stand for one corner Dey wear white, some wear white trouser and shirt, odas still wear while wrapper and der still wear plenty bead for dia neck, dis na Benin tradition, Benin tradition den Dey like plenty bead well well, na dem get the bead, na den get the origin of bead for Nigeria, dis man wey Dey for front so, e no wear shirt, but e tie very big wrapper, e get as e take tie the wrapper wey e funny but naso correct Benin men tay Dey tie dia wrapper, e still carry several bead put for neck which mean say him na man of title and caliber the man stand, e Dey look front, e be like na hin Dey lead pipu wey Dey follow, if you look for the back of the man, you go see two men wey carry white pole dem hol am across ish oda, e be like den Dey protect the pipu wey Dey inside and the pipu wey Dey inside so, dem be like na dem be the royal family the royal family of the Benin kingdom, dem big well well, the oba Dey entitled to marry as many wives as him want, and na so he still Dey born plenty chudren, buh e Dey take care of in wives well well and the wives den Dey respect am bcuz im na the oba, na im must come fess before any oda pesin in dia life, the oba and im family wey Dey back, Dey Dey under di white canopy, dem wear red and white which signify royalty, e be like dem wan do ceremony for year, the man wey Dey for front, e be like na hin be the chief priest or na hin be the spokeman for dis particular ceremony, ceremonies lai dis Dey very important for many kingdoms, for many society as e Dey build bond among different pipu.

dis na Picture wey Dey show office setting two shares Dey for dier, one man Sidown for hin share, anoda man stand beside the oda share and close to the man wey sidan for dis first share, e hol white letter, e be like letter wey go carry some kind bad news bcuz the wan wey Dey give the letter to no Dey happy, e carry hand put for head, e Dey very sad, e no look happy atal and in con still wear very nice watch for hand o, the one wey stand, e be like na Oya bcuz na only Oga go wear native come work wey staff still wear better corporate sidown for share, the oga no Dey very happy, e be like hin staff don fuck up, and the fuck up be like big fuck up wey go cost dem plenty money so, and e no Dey very nice atal, before oga go do dis wan, if na beta man, before e go do dis wan, e be like say e don tolorate many rubbish from dis in staff and in no want again, in don tire, na why e Dey present am sack letter or suspension letter make in go cool im head, maybe if in cool im head, in go fit function well, for dis office, computer Dey the table, very small computer, the office no big lai dat, e still Dey see small camera for the side of the office, dis oga, e no Dey happy atal, e good, make we Dey function wel for Wer we Dey work because anything wey go make us fuck up, e e don comot food from our table be dat, so make we Dey try Dey do the tins wey Dey espeted of us from our oga so dat dem go Dey happy with us and den go still continue to Dey pay us our salary, dis man don fuck up na why in put in hand for head, e fit be say e no get anoda source of income to take feed im family or take care of demsef, na why e good to Dey follow the rules and regulations wey den don lay down for us for Wer we Dey work, e Dey very important bcuz no oga go give staff wey Dey function wel, wey Dey do well, wey Dey respect hinsef sack letter to comot am for office, no oga go do dah one.

dis na picture of of office, a very neat office, dis office get only one chair and the chair Dey orange in color, na very fine structured share wey Dey very suitable for office use, for the back the office still get shef where you fit still hang your clothe abi your coat abi na suit Dey Dey wear, u fit still hang am, u fit still put your books if you get collections of book, u fit still put am, u fit still carry your files may Dey Dey im order arrange dem, u fit still carry your put picture of your family for dier, dis office go Dey very ventilated well well, breeze go Dey enter inside wel wel, e get very fine white long curtains wey long reach down and the office still bright, na very simple tin, simple buh e get class, e get style, e Dey okay, dis picture now Dey tell us about orderliness, cleaniness, how we need to take care of ourselves wherever we Dey, make tins Dey in order, na ow you take lay your bed u go lie am o, so if you dey, if you Dey keep ur office space very clean, neat and in order, u no go Dey find tins for Wer u no keep am, because u go know say um na here I keep dis tin, u go jus go take am with ease, no scatter scatter, no too mush headache say um, Wer I put dis tin, na here I put am na, um, no na here I put am, na why e Dey important o to Dey very clean um, see the ground sef, the ground Dey very clean, u no go see anything for der and the table Dey very organized, little things, laptop Dey der, e Dey der sidan, very fine laptop, e still get small small things wey Dey ontop the table buh even at that the table still neat, and e get the way wey den take do the table um, e be like Elu shape and e fine wel wel, e go Dey very expensive as u Dey see am so o, buh e good to Dey clean,. to Dey in order, dis na office wey e make sense, anybody wey look dis office go know say um dis na office wey make sense, if you come enter ram u go know say um na beta office I enter today, so e Dey important make we Dey clean, may we Dey keep our things in order, e Dey very important and e Dey necessary.

This na very beautiful picture, for the picture you, you no even need to look am twice to know say this na market, this na local market. you go see am, if you look am, if you look downyou go see potatoes there wey dem put for inside small small bucket one fit bi five thousand another one fit be two thousand another one fit be one thousand and e dey dey very affordable o, na better better thing dem dey sell for dis market, dem no dey sell bad tins, if you see for some atbles you go see some short short yam, sometimes e dey bi like wateryam self wey all dis yoruba people take dey do ikokore you understand. for ground you go see yam wey dem put, big size dey o, anyone wey your moni fit buy e dey, e dey very affordable and dis foodstuffs dey dey very important because if we no buy from dis people dem no go get money to survive, so everybody dey wetin dem fit do to fit survive for this country wey we dey so., the woman stand for there, she tie white scaf she con still wear white shirt, con still wear orange skirt, e bi like say she dey price zthe market because another mama dey there near the yam wey dey at ten d to di woman. this kind market if you pass you go dey hear my customer buy from me na, customer, na the one wey you lik you go still buy because as you enter, like five people fit dey sell dsame tin, do na where your mind carry you go na eyou go still go, no be say dem dey beef you say. all dis women wey dey sell dsame tin, all of dem con hustle and dem no say if my customer see me, my customer go recognize me, shey you understand. if you go di side, the right side now, you go see tray wey dem pack plenty plenty plantain put ontop, di plantain dem ripe dem con dtill fine, e dey enter my eye, this one now if e go, e deu buy and most of dis market dem no dey collect transfer o, as i talk am before na local market so you do, go give dem cash, dem go give you your market. some kind fresh fresh pepper self still dey for di side, very fine one, pepper dey very important if we women won cook for inside.

dis na taditional picture, on di picture e get some men wey dey there and e bi like say the king, the oba dey part of them, this na di yoruba culture cos the men dey dey on agbada, the first three men wey dey on the left dey tall well well, di king na e con bi the first person e still wear him crown, e still cover him face with some kind net wey go distinguish am so if anybody dey look am di person go no say dis no o this man no bi ordinary person. one short man dey by di right, e just wear cloth, e no bi like oerson wey get class or get title, another one constill waer fine agbada con still hold somethin for hand like statutes. if you con look am well well, dis one, na e dey important pass. dis man, e dey greet, e lie down for ground, dey greet the igwe dey greet di oba, welcome o, for yorubaland na oba go tey for chair or crown go try for your head, e dey gud to show respect to people wey e deserve am, dis man dey show respect to di leader because e bi like say the leader find am come house because you na just ordinary persone for di community, if king find you con house dat mean you don find favor as long you no do anytin bad because if e really do sometin bad, di igwe ot di oba go summon am con di palace, this one dem visit am na divine visitation dem dey call am. the man don see favor, e don receive favor from di king na blessing na very good tin cos e no say for years o e life no go remain dsame again at all and e be like di favor go big well well because na men wey get title na e follow di oba, God don look am with smile, all di gud gud tin wey e don dey give people, God don say okay o time don reach for me to reward you and God don give am him reward.